Koni alba'yaanni leellannohu muuziiqu massaaraati kunino aannoti horo huuro gotti assine coyi'nanni gede asse horo annoho.

Kuni albaani misilete aana noohu siccoho, Ethiopiyuhana sidaamu sicco ikkanna

Kuni gallanni mineeti addintanni biifadoho ikkollana kayiinni huxxu huxxaminokki daafo moorano e"e gawajjo abbitara chaaltanno.

Tini biifado maga'ninanni baseeti. Wedellichuno muuziiqa godo'lanni no faarsitanno faarsaanora.

kuni albaani noohu muziiqu uduunichoti isino Gitarete la'nanni woyte lowo geeshsha biifanoho

Tini alba'yaanni leeltanni nooti beetto suuqe hirtanni leeltanno uyiitayi noo owaanteno mannu daye hidhannoricho mazzante uyiitanni leeltanni no

Tini kaameelu doogo mamira haadhe hadhannote? kaameeluno uurre noohu garunniiti? mamirano hara hasireewooho?

Kuni mastaawoqu aana noo biinfilleho yine loonsoonnihu maayi uduunnichinni loonsaayiho? qoleno mageeyi womaashshinni hidhinayiiho?

Kuri albaayanni leelittanoeri mini saadati insano amandonni gari baxisanoho insano du'mulle gerrewoti

Kuri dubbu saadaati? sidaamu afiinni su'mansa mayiine woshshinanni? Mannono gawajjitannoreetinso digawajjitannoreeti?

Kuni misilete aana leeltanno"eti haaro rosu mine minnoye garinniiti minnoyeehu garuno addinta biifadoho oosono rossannohu danchu gari rosate injaannonsa baseeti

Kuni manchi maayi daafo hasaawanni no? Hasaawanni noohuno ayiraati? Hasaawayi noohuno maayi daafooti?

Kuni safote latishshaati. konni safote latishshira doogo loonsanni hee'noonni tini doogono babbaxxitewo horooti uyitannohu addintanni dancha garaati.

Tini daddalu baseeti tenne daddalu basera addi addinta babbaxxino uduunne afi'nanni kuni uduunni giddo saakete yinayiiri no qamisete yinayiiri no addi addi uduunne afi'nanni base faayya baseeti.

Tini mancho maa la"anninno? Goowaho wodhitinori sidaamu afiinni mayiine woshshinanniho? Qolteno umo assidhe no gati sidaamu budeeti?

Kuni loonsanni hee'noonni hijaari hiikkuyi qoxxeesira loonsanni hee'noyeho? Loonsanni hee'noyihu hiitto horo aarati ?

Tini godo'le qalete giddoonni fullanni godo'linannite godo'linannihu garuno sasu sase ikkiteeti godo'litannohu la'nanninsa woyiite danchu

Kuni doogote gamba yiino manni mayira gamba yiinoho hiittee ammano harunsaanooti gamba yitinohuno mayiraati

Kuni alba'yaanni noohu addinta biifado Qooxeessaati. ko qooxeessirano lowo manni daye boohaaranno baseeti. Bohaarranni yannarano dancha womaashsha afiranno kuni.

Kuni giwirinnu garinni gorsu loosooti. Konni gorsinni loonsoonni tumatume addintanni laalchise lowonta tashshi assanno.

Tini superi marketete mirteeti Tenne Super markeetete mirte giddoonni babbaxxino uduunne afi'nanni kuri giddono Fresh roasting coffee yinanni buna afi'nanni baseeti kuni bunino Coommanno bunaati.

Kuni alba"yyaanni leellanni noihu maxaafaho kuni maxaafino sidaamu afii jirtete daafo kulanno maxaafaati qoleno sidaamu zoone egenshiishshi wogate ee biddishshi daafo seekke kulanno maxaafaati.

Kuri alba'yaanni leeltanni noo mannooti sicco giddisiissanni afantanno siccono ma gariyinni giddisiinsayiiro rosiissayi noore labbanno

Tenne kalaqamu baattote ofallo sidaamu afiin maayne woahinannite? sayinsete gariniino maayne woshinanni?

Tini alba'yaanni noori kuri baadi xaggaati laloho uyinanni baadi xagga ikkanna iillitewonsa mitiimma gargarate yine uyinanni baadi xaggaatilowo geeshsha dancha horo uyiitanno.

Kuni albayyanni haranni no kaameeli poolisete kaameela ikkanna kuni kaameeluno babbaxxitewo kipho noowa harate horonsi'nanni kaameelaati.

Kuni rosu mineeti konni rosi mine addi addi rosaanono leeltanno addi addi rosiisaanono heedhanno la'nanni woyte Ooso hagiiraame labbanno gibbensanno addintanni Oosote faayya baseeti dassi yitanno baxissanno baseeti.

Konne kalaqamu moyicho dubbu saada sidaamu afiinni mayine woshshinanni? Turisteno dagge la"anno?

Kuni bununna sagalete mineeti konni bununna sagalete mine bunano sagaleno horonsi'nanni baseeti manchuno sagale itanni leellanno addintanni minu faayyaho.

Kuni jajjabbu geerri gamba yee qeexxallani no. Qoleno sidaamu bude xawissanni no. Angansanniino qalaco amadde lowo geeshsha biiffano.

Kuni ayyradu sidaamu qoqqowi mootimmate piresidaantichi kalaa desita ledamohunna ayyradu hawaariya yaaqoobi yoddorihu ledo rosu mine towaanyo assitanni no kuni rosu minino addintanni biifanno.

Kuni gallanni mineeti konni gallanni mini giddo babbaxxiteyo muro leeltanno tenne muro giddono weeseno no haqqeno no faayya foole foo'linanni mineeti.

kawiichi maayi borrote mineeti? lukkuwa saada diishsho ce'nanniwaati? ce'ne ka'nirono hiikkira massinanni?

Itiyopiyu xeqilayi ministwrichi abiyi ahimedihunna wolu mannooti baatto mayira amadde no? anaddino korkaatino Maati?

Kuni kalaqamu qooxeessati? konne kalaqamu qooxeessa ma garinni gargarranni woyi Amandandanni gara qajeelsha uyinoonni'ne?

Kuri alba'yaanni leellitanno"eri adawu agaraano addintanni biifado adawu agaraanooti insano uyiitanno horo kipheenyu kalaqami basera marte adawa agartanno adawu agaranooti.

Kuni manni baatto loosanni no, loose kairo hiikkonne gideeti wixaahu gaasheetinso badalaatinso sindeeti?

Kuni alba'yaanni noohu rosu mineeti. Isino shiimmaadda ooso rosanno rosu mine lawanno. Addintano giddo noorichi baalunkurichi biifannoho.

Ooso maa la"akayi nookka? mini giddoonni magee manni heerannokka? kuu"uno haaru mini minannihu ayeehokka? minnayi hee'noyiihu magarinniitikka?

Tenne muro mayinannite? Tenne muro kayinsinku magee diro ikkanno? Tini murono mayi horo abbitannote?

Gloobaalete baanke qooxeessira kalaqqantino kipheenyi la'ate shiqqi yitino daga tini kipheenyino daga gawajjo iillishshannota ikkitanno.

Sidaamu qoqqowi mootimma gashshaanchi pirezidaantichi Desti ledamohu mayi qajeelshshsa aanni no? qajeelshshuno maa la'annoho?

Kuni isilaamu ammano harunsaanooti. Gamba yite uurrite no aanansano wodhite noohu sidaamu budu uduunneeti. Ikkite noohu garu biifadoho biiffaareeti.

Kuni sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma alatti cuukkote woradi gashshooti borrote mineeti konni gashshooti borrote mini albaannino kobilistoone loonsoonni doogo leeltannino loosantinohu garuno biifadu garinniiti

Kuni misilete aana leellitannoeri lamu adawu agaraanooti. Kuri adawu agaraanino aanansa uddidhe noohu ithiophiu sicco ikkanna insano uyitannoti horo addintanni tashshi assitannote.

Tenne manchora goowaho noori sensillu udduuneti, kuninno sensillu uddunni woddhitewo garu biifaddoho, isseno sidaamu mayiima xawissaano!

kunni booharani meererrisi lowonita biifadoho kunni meererroshi bunna anigani boharanni lownita biffiadoho

Kuri misilete aana noori dubbu saada ikkitanna sidaamu afiinnino bulaa yine woshshinanni dubbu saadaati qolteno womaashsha abbate turiste dagge womaashsha abbate lowo geya horo uyiitanno.

Kunirichi maati? Finger yinanni koshoro qaaqquullu sagalimmate horonsidhaarichooti?

Kuni rosu mineeti konni rosu mini giddo dancha guma abbitino oosora uyiinanni bararshaati konni baraarshinni addintanni tashshi assanno ooso konni aleenni roso rossanno gede kaa'lo ikkannonsare.

kuni alba'yaanni leellanni nooehu lame siccooti mittu sidaamu sicco ikkanna layiinkihu itiyophiyu siccooti kunino horo aannohu badooshshe xawisate worroonnireeti.

Tini alba’yaanni nooti kalaqamunna qooxeessu giddo afantannoti leemmicho yinannite. Uuyitannoti horono lowonta tashshi assitannote babbaxitewo mini uduunnichono minehono horo uuyitannote.

Kuni rosu mineeti konnni rosu mini waalchira shiimmaadda ooso rossanni no qoleno mittu qaaqqi uurre rosu xawishsha aanna la'nanni.

kuni misilete aana noo sumudi aletta cuukkote woradi industiraalete borrote mini sumudaati ee kuni sumudino xawisannohu aletta cuukkote woradi industiraalete borrote mine ikkasiiti.

Tini alba'yaanni leeltanno'eti saate iseno mini saada ikkitanna uyitannotino horo buurono adono isewiichchinni afi'nanni uurrite nootino base addintanni biifado baseeti

Tini base amma'note baseeti. tenne baserano beetto faarso faarsitanni mannu badheese mannu magano maga'nanni noota leellishshanno addinta tashshi assitawoye heeshshote baseeti.

Misilete aana addi addi adawu agaraano leellitanni noo"e xexxerrisu aana noori tirafikootaho yinanniri makeenu gawajjo gargartawo adawu agaraanooti addintanni biifaduu garinniti hadhanni leelli...

kuni fayyimate owaante uyiinanni baseeti ayiiradu sidaamu qoqowi mootimmate piredaantichi kalaa desti ledamohu mundeete xiiwo bikkisiisiranni no.

Kuni misilete aana afamannohu siccoho kuni siccino xawisannohu qullaambe yinanni amma'note tiive xawisannoho.

Kuni uduunnichi supperimaarkeettete yinanni suuqera afaamanno uduunneeti. Uyitaatino horo bisono ikko anga hayishshi'ne ka'ne buudhinanni meessineete agadhinanni horoonsi'nanni uduunneeti.

kuni kalaqamu qooxeessi addintanni la'nanni woyte lowonta biifannoho kuri mannino giddoseenni milli yaanni towaanyo assanni no.

kuni omeega garmenti yinanni sumudaati kuni sumudino xawisannohu babaxitino ijaarshu uduunnuwa noota kulannoho.

Kuni misilete aana noo hodhishshi babbaxxitino uduunicho basetenni base massannoha ikkanna adintanni lowo horooti aannohu.

Kuni albayyanni leellannohu baadi xaggaati, tini baadi xaggano addi addi xibbara horo xibba gargarate horonsi'nannireeti.

kuni hodhishshi sinoteraakete yinanni hodhishshaati ee isirano konni hodhishshirano gatamarshsha assinanni hee'noonni